Meshaan wa istibal waxa yaala sariiro jiifka bukaanada joridiyasha saar waa buulg sariiha midabkooda waa cadan waxy na ku jiraan qol

Meshan waxa tagan cagaf cagaf waxayna taganthy mel banan

Meshan waxa yalo mashiin ka lagu sameyo Kafeyga ama shaxa waxa yalo kobab cadan eh

Waa badalo midabkiisa yahay madow waxaa ku jira katirsan midabkiisu yahay dahabi dhalo ayaa ka dambeysa

Meeshaan waa dabaq midabkiisu waa garee iyo cadaan, hoos mutuleel cadaan iyo madow ah ayaa saaran.

Meeshan waxaa yaalo aag madow ah waxaa ku jira katirsan midabkiisu yahay dahabi

Meshani waa eraborti waxaa tagan diyarad Diyaarada waxaa ka shiisheyo holka holka midabkisuna wa buluug meel banan ayey taagantahay

Waa shaar midabkiisu yahay hadday madow waxa uu saaran yahay miis midabkiis yahay cadaan

Meeshaan waxaa yaalo kabo kuyuuse ah midabkoodu waa madow suunkoodu cadaan, qoraal gaduud ah ayaa dhexda oga qoran meel banaan ah ayay yaalaan.

Meshan burjiko ayaa talo dhuxul ayaa ku jirto dhuxusha dab ayaa kor kor loga shiday waxeyna talaa meel banan

meshan dhismo Aya kasocdo dabaq aya laga dhisa biro Aya gesa ha kasaran